Mwedzi mutantatu yekuberekwa vana vanofanira kubairwa ntomba kubairwa ntumba nekugwinyisa makodo nekuisa makodo kuti akwanise asakura akaremba akachonjomara.

Nyamushi ndapambana negonyeti ziguru riyani raitipe raite basa rekutiunzire chikafu, zvekurya izvi kumusha, kanyiyo eei ndabanakirwa maningi ndichionekuti anhu ekweduyo akuyende kopuwe zvokuba arya izvi rakaite kuti rakazarisa, rakati pfachu.

Kune munhu anenge achihamba kundau dzaaenge asingaziyi munotenderwe kuerenga zvikwangwari zvinoita kuti muziye zvirikudiwa uye mupurutane kuti munase kuziya, kuzwisisa chaiko chaiko.

Ukahamba, ukahamba zuwa rechipisha usina kana chinovhara musoro unobatwa ngemusoro unotema, unotema musoro. Saka unoda kuhamba wakadini? Kana kwechipisha une chekuvhara musoro.

Mutuwo ne mutuwo waka siyana siyana tino sisirwa ku batana paku tenga ku tengerawo ma zvibhedhlera zveku fuka zvinoite kuti vatenda edu akasire ku batsirika mu zvibhedhlera umu asa vata asina chaka fuka.

Matenda anowanikwa neanakadzi vabva kubara akawanda maningi izvi zvinoita kuti hurumende idetsere panyaya yemiduso ngekuti vantu varekere kufunga maningi.

Munguwa yemukuhlani webesha munhu umwe naumwe unotenderwa kunge akavhara muromo. Chivhara muromo chinoite kuti pasaa nekudini nekutapudzirana kwechitenda ichi.

Nyamashi ndaenda kuchibhedhlera ndichiti ndiri kupishe mwiri ndikaisirwe chimuti mugwapa umu vati tode kuone kuti uri kudziya mwiri kusvika pari.

Pachianu chedu pachianhu chedu tinosisire kuti emunhu kana echinge apedze kushandise chimbuzi unosisirwe kugeze nyara kudziirire mita kudziirire matenda akaita saana korera.

Kunaanamai ane ana adoodori, munosisirwe koobairise ana enyu. Mitombo kana kuti muchindi mhetamakumbo. Mitombo yemhetamakumbo, inodziirira ana enyu kubve kune mateya kuti asazoamba nekuchuchuma.

Kwai hai takamirira zuva guru-eh zuva rekunyeperana, rekutxasirane manyepo remanje manje apa. Manje manje tikangoti tapedza mwedzi unoyu chete, kwai takamirira zuva guru petinongoti tabate mwedzi munyuwani kudai, totonyeperana. Hamenoo kuti ndizvo here anhuwee.

Antu woye kuchengetedza ntaraunda kwakanaka maningi kunyanya muti kwakantanye kunakisa maningi ngekuti ndokwetinoone mweya uneyi kufema uneyi wati watiri kutaura kudai.